Issi kaame masatis siydinne hayssa nayta izara kaasesiza ashan gulite mala issi bolla shiishi waaxidinne kaame masatis sidinne issi kifile medhidayssa ha qoncen beyoos.

hayssan qasseka issi bessan oge lanqen aspaltey gelonta bessan makinay eqqi didin asati qasse gede simmidinne daasa garsen dizi asatara haasayishe dizayssa bessees

hayssan gammo dere asati issi heerappe kezidayti qasseka dumma dumma qabaleppeka shiiqidayti gammo dunguza pooxa miccidinne giste qasho shurabe may7idinne nu kawo doorana gizayssa yexishe deetis

Hayssan qasseka qeeri naa idimmadanne issi inda uttadus ha qeeri naaza qasseka izas bayrati ekkizay guyra uttidinne kaassishe dizayssanne izata guyra gootaray dizayssa bessees.

Haysan Qaseka Tophiya Bandira Guyera Essidi Sinthara Maske Nam'u Atuma Nayti Duna Bola Wothidi Essi Maccasi Gidon Eqi Botha Shurabe Mayidi Kushe Pude wacci Histiidi ezeti xelizaysa

Hasan nu xelishin kehi githa poqe des ha poqe garsen lo,iza c,ishatinne lanqera lo,iza mithati detes iza sinthanka bandirayi eqidi dizayisa besees

hayssan gaammo dunguza maydinne issi gita aaway karexi ekkizayssi keeththa karin eqqides iza matara issi nosi qasse gaammo galbanne issi nozi qasseka pooxa hashe bolla oykkidi xambaro nam7ati oykkin eqqida.

hayssani hayssa pude gezze heeran diza asata masatidinne meeggin afalataka maydi ba pooxata may uttidinne qopa issay issarae hayssa dere bolla diza limate bagga haasayishe dizayta bessees

hayssa nu be'shin gadey gadhati ekkiza heeran mitha garsen asatinne woykko tamare nayti kezidi deettes sinthe aadhdhidinne astamareti eqqidi qofa tamare naytassinne tamare wolajetas immizayssa bessees.

Keehi gita dalga hayssa nu so ga motho keeththetho histidinne keexettida pooqey dees ha pooqezas pude guye baggara galal7o qalamen tiyettida dhoqu gibettiza keeththey dizayssa.

hayssari qasseka issi gita aaway hayssa galbafe ooththettida qoobe woththidayss xambaro goradenne gammo may7o may7idayss woykko gammo galba may7idayss gondalenne xambaro oykkidi sinthe aadhdphi eqqida

Hayssan oge lanqera ha heerazikka arba minceekko ha oge lanqe zara asati haadhdhizayssanne oge lanqezan xeelli lo'iza abebati dizayssa woykko ciishshati dizayssa bessee.

issi gita pooqey dishin ha pooqeza karera ha bagga qasseka hayssa erisota laxafiza miisha malay dizayssanne gadezan lo7o maatati toketidi de7izayssa bessees

Hayssan bosheti ekkidinne maatati ekkiza bessan gashe naytinne gitati shiiqidinne uttida izatappe daroti qasse eqqidinne gede izatappe qofa ekkizayssanne gede hadirsa baggara di7oy gadeza ekkidayssa.

Hayissani nu beyishini daligga kifileza giddoni xariphezinne oyidezi kifile godoni loyiza eranicha asati erra asati utidi tobbe bolla dizayissa bessesi

Keehi dhoqqa asatinne bonchchettida asati issi dhoqqa bessan shiiqqi uuttidii guuyera gaammo dere asakka be guuye salippesidinne toobbe toobizayssa dalggan besses

hayssan issi biroy dees issi biiro woykko issi kifile giddon hezzu addeti uttidayssi erettes giddon diza issi addezi haratara tobizayssa bessees.

gammo dere asati lo7izaytinne keehi gita asati be dunguza may7idi baas koshshiza miisha oykkidi dubbusha bolla tobishe dizayssa

Hayssan qaseka puude haaki eqqidine keththay dessi keththazika hayssi wula nagiza woykko zabayna keththe masatidi eqqides pude guyen timirte keththa gidi dalggi ekkiza gibey dessi hs sinththan qasse maatay dollidi dessi.

Issi aya dawus nuso gamotho nu woga besana gada laxana hera hara porcu hista mayadane be puto harri hista suqizara betizaysa beses

Hysan qase issi keetha asati issippe besiqone bedosethethi qoncisanas issi atuma nanne issi macca na idimidine loyzayta idimi eqizayssa besses.

hayssan booththa laxana attuma nayti dancidi kallo kushen xurqape masatizayssara gujidi oykkidinne cililo shurabe may'idinne gede ha gidinne kaayizayssa bessees

Keehi gitta abbay sintheradees abbazappe ha baggara daro asati hay landera haaththe oykkidi eqqidayssanne gede izeta malatizayssa bessees sinthen qasseka wogolora gede pinnana asati gizayssa bessees

hayssan xeellin lo7iza qumay hayssa sollo nu gizayssi aadhdhe uttin ha solloza giddon dan'o unka unkotappe ooththettida miishatinne giddon zo'o woxey qolettin maanas lo'izayssa masati uttidayssa

Hayssan gitta woykko dalga shooreppe jarkane duge haaththe giddo yeddada inda duuqashe dizayssanne ha nuna iza xeellashe dizayssa bessees.

Haysi giya masati betes ha giyaza gidon indeti ziqi gidinne giyatuzaysanne giyazi oge bola gididaysa dalgane beses.

Hayssan heedzdzu nayti issi lo'iza miishshe bolla uttidi woykko kushen medhi oothetida miisheza bolla uttidinne miicishe poto denddizayssa bessees.

Qeri na'iyi bashe gaden wotidi garisera tama etidinne hayisa itimato gidizayisa bashen kosishin timatimetara histidinne walakidi kosidayisa besees

Hayssan qasseka guchey mela boottidi lo'izayssa gammo dere asati be woga bessana gishe hudugati maagatinne kawoti xambaro oykkidinne be woga bessizayssa..

Hayssan issi maccasiya tuke duuqashe de7awus. Tukeza iza duuqishin lanqera qasekka kasale giza tamazi keehi a7idinne soo gidozi ho7idayssa besees.

nam7u caala asati deettes. addenne inda nam7ati deettes .nam7atikka be huphera pulumidaytakko .issa issa xeellidi miicishe baaqela tiya mishe dizayissa bessees.

Hayssan qasseka hayssa geleshsho masatizayssi be naara giidinne be ayfe tilli histi xeellidinne pa nuna beyizayssanne naazi hashe bolla uttidayssa besses.

hayssa kathi izan kessiza miishe woykko basheppe uketh ysollo kessiza miisha oyddu nayti uttidinne maca nayti daddizayssanne izati miicizayssa bessees

hayssan qasse bennu asay leemate gees ha7i qasse amarathishin masoobe giza miishe bolla hayssa gede hara dereta shendera woykko qodhenu gizayssa kathi woththidinne asati mishe dizayssa bessees

Daro macasati issi bessan uttidinne issi asi sinthen haasayishe dizayssa keehi ezigishenne akekishe deettes issi issinoti gashe nayta idimmidinne uttidayssa bessees.

hayssan qasse gede usuppunafe bolla gidida asati guyera maataninne mithan keexxettida keeththe sinthe aadhdhi eqqidinne kameera issa issa hayfe bolla tokkidinne ha nuna eqqi xeellizayssa bessees

Hayisan keehi lo'iza heeran sekki gede haakkidi tophiya bandiraykka kaqetidi diza bessan ayfes lo'iza miisheti ooththettidinne giigidi paana digitale giidinne xuufeyka qoncidays

Hayssan qasseka wuri bessan wurisas deexxontayssa giza eriso hu'eson xaafidinne yelaga naytinne issi caala aaway silken ha wacci histi bessizays.

Haysan qase cala awayne guthu yogat ekiza adey Des. Ha adeta sinthan xufey xufetid de'izaysanne dijitale matawoqiya Baga hasa'izaysa beses.

hayssan keehi gita ekise giza malatay hayssa likke du7a giza woykko ekise giza malatay uttidayssa karetha saleeda bolla laxafettidayssa bessees

Nam'u asati deettes ha nam7u asata lanqera qasseka xuufey dees ha xuufazi xaafeti dizayssa betira bolla oykkidi ha bessishe deettes.

hayssan issi adde dayssa misile bessees ha adde dayssa misileza as huphesora oshachchara hadirsaranne duge tohosora daro xuufeti dizayssa bessees

Hayssan yelaga nayti kumetha qamise woykko xibabe qamise may7dinne zo7onne booththara walaka gididayssa may7di ba kushen tophiya bandiranne hara bandirata oykkidinne dhoqi histi bessizayssa.

Issi aarse indiya be ayfe bolla manaxire tokkada be sinthen xuufe woykko kiita aaththiza miishe xaafa woththadanne hayssa kooshe dhoqisiza mayke geetettizayssaza be duuna bolla wothada qofa immashe dawus.

hayssan ta beyishin daro xuufe bessees ha daro xuufezappe bollara orden woykko modhora xaafettida xuufeti deishin garsera dizayssazi nababetontayssa woykko qeeri xuufen xaafettidayssa bessees

hayssan qasseka hayssa poole masatidinne woykko teele masatidinne eqqida heedzdzu teeleti deettes ize ta bollara qasse shuboti haakki haakki waaxettidayssa

Wora giddon hayssa elektroniise woykko elektrike haylley bessizayssa malay birata miisheti dadettidinne waaxetidi kaqetidizayssa bessees.

Issi addey oge bolla eqqidinne ha nuna malatizayssanne ba kushe issi kushe guye bayidinne eqqidayssa bessees. addeza guyerakka gita keeththi dizayssa bessees.

Oge laqen haysa barzappe getetiza mithati de'izason qasekka ha bagara guthu calida kethay dizaysanne maburate poleti dizaysa besese

Heedzdzu asati uttida ha heedzdzu asata kusheneppe heedzdzatappe nam'atas biirey kushen dees xaafishenne nababishe deettes issi nozi manaxire aypen woththidinne mayke oykkidi haasayishe dees.

Issi addedayssi issi ootho ooththettishin issi miisheyssa hasayanas eqqidi deizayssa bessees addezikka booththa qoobe wothidi dees.

Hayssan qasseka gede guyezi salo samaye pude saloy beettizayssatho gees ha sinthera qasse keeththeti qorqoron keexettidayti dishin pude baggara ogey dizayssara gede asi bizayssa bessees

hayssan qasseka mabiraate ooththo erizayti mabiraatese hiilla erizayti poole bolla kezidinne shubo waaxizayssa bessees

Issi adde dayssi. Dan'o unkka unkkotta tokettidayssa giddora qasekka izappe shodidi sadhinne gido lo'eti qolddi tokizzi yizayssa besses.

Haysan qaseka haysa wode silkezaoykidi oykidinne haysa shooge birra shoogen birrane woyto gizaysa xapidine amarathon wothidi ha besishe detes.

Hayssan qaseka woddeyi ehida ciggo wodebatethan ciggetiza cigga giza xuffeyi bollan deesi ha xuufeyi bollan dishshin garsara asa kusheyi silkke gede histidi oshshacha bagga besishe dees.

Hayisan issi inida hashu lo'ora yideta giza xupe ba hupheso wothadane qaseka hayisa assa limatte xupheka ba hupheson wothada motore

Hayssan qasseka issi banke keeththan ooththiza addey bankeso diza hanota ta woykko bankeso hanota xaafi woththidi iza pude biradhen malatizayssa besse.

e ashoy qanxettidi lo'iza toltho ashoy sinthen uttin ushshatikka shiiqidi dumma dumma ushshati uttin daro asati puderanne dugera uttidinne dosishenne bena lo'ishin mishe dizayssa

Hayssan qassekae takise giza xuufay dees. Iza garssani qasseka dumma dumma xuufeti xaafettidi diza arma bessiza issi diza issa bessees.

Haysan darro asati bettes qodan hosppun gididda asatti bettosona ha adetikka o fidale danizza kessi uttidi lo77o qumma utti mizzayssa beses.

kaame giddon issi mishiriya gelada ha zokko zaarada uttidayssa bessees ha kaamezikka hayssa ambulanthe gizayssa giddon arsay dizayssaza bessees

hayssan qasseka salomadhe salomedho may7o may7dinne daro pooliseti zo7o oyde bolla uttidinne tobe bolla izati dizayssanne akekizayssa bessees

mabraate woykko koronte shuboy woykko hayssa sookkete nugiza miishe gede hara girgida bolla de7iza sookete giddon gelidinne xuugetidinne eexishe dizayssae

Issi adey de'eyis ba ayipen manathire wothidi iza guyen lo'iza madirekey cishara utini ha duge wodhidinee asa sinithan hasayishe dizaysa beses

Hayssan qasseka heedzdzu asati eqqidinne aykko keela sinththen eqqidi gede haakkidi diza katamazanne katamaza giddon diza lo'o lo'o keeththeta xeellishe dizayssa besses.

Hayssan qasseka issi pootoy woykko issi misileykka deenna qoncerenna gizayssa bessees ha bessiza xuufezikka ingilizethon xaafettiis.

Keehi gita pooqe garsen woykko gita keeththe garsen hayssa simminto asas gizayssi gede guyera kormettidi woykko karmettidi uttin haara qasseka booththa asati yo'o laameretishe dizay.

issi gita gita pooqey dees ha gita pooqeza woykko ha gita keeththeza sinthen ha baggara karen ciishshatethas go7iza lo7o cilila haythe oykkida mithi eqqidi dizayssa bessees

hayssan keehi lo7izanne dalga keeththey dees ha keeththeza garsira janxila oykkada macanadaara eqqidayssanne daro asati he ha hamutishe dizayssa bessee

Hayssan qassika adusa maththay dees.ha adusa mathazape pudeta baggara daseto giddine ha sintha baggara diza keeththine darajani darajan osetida pulara diza keeththay dees.

Daro asati oge laniqqenni eqqidinne pude guyerakka duge sinththerakka aduqqi ekkiza mishshe oththetti uttin eqqid iza izeti xellizayissanne qase akekizayissa

Haysan gita kethe dalgid kexetidaysanne kethazi awulay doyetidinne de'izaysanne geydinne issi buray baynda herazi woyko yushos de'izaysa beses.

Hayssan qasseka gita gita asati tamarida asati kumetha mayo maydi eqqida issi macasi izeta giddon mishiro adanech geetettizara addisa ba katima kantibaya eqqadus.

Hayssi qasseka gita gita asati shiiqidinne issi issi lo7iza miisheta xeellidinne harasoppe yida imathatas hayssi aazikkon gizayssa birshizayssa bessees.

hayssan qasseka booththa oydeti salpen deettes oydeza bollafe keehi paydon cora asati eqqi dendidinne issa issara qofa laamerettizayssa bessees

Hayssan ta beyishin keehi paydon cora gidida asati woykko qoodan cora asati tamaridanne loohida asati eqqidinne issi issi miishata bolla tobizayssa bessees

Hayssan xeellanas lo;iza keeththey dees ha keeththeza gaatha giddon issi issi saaxine masatiza miisha bolla issi issi komputerey de'izayssanne ha komputerezappe pude bollan qasseka ciishshay deizay.

Issi bessane maatatidi ekkizason guyera keehi dhoqu gida hinxa keeththe woykko pooqe keeththey deizason qeeri nayti bees be payatetha naaganas woykko bolla minthethanas gikehi eqqidayssa.

Hayssan qasseka issi gita keeththey dees ha gita keeththezaska heedzdzu mastote wulay ziqqara dishin karez keehippe maatay melidayssa bessees.

Keehi xeellanas lo'iza keeththe giddon hayssa wodeyssa woykko kase nuni eronta lo'o oydeti oydeti uttidayssanne xaraphey ooththeti nuni beyonta lo'o xaraphey uttidayssa bee'as

Hayisani qasekka daro asati gotta gita asatinne bonichchetida asati salippeni eqidi sinththarakka uttidi potto denidizaaysa besesi

Haysan qaseka kehi gita mithi de'es guyera gede woratidi halakota masatidinne haysa nu sora kalahe giza mitaza masatizi diza des iza garsera daro asati eqidi dizaysa.

Issi aarss aduqi ekkiza addey ba sinthen cengursa dhoqisiza miishata gede usuppu naysti woththidinne duuna bollakka mayke woththidi haasayishe dizayssa bessees.

Issi addey manaxire woththidayssi oge bolla ha simmi eqqidayssanne ba kushen ba silke oykkidinne deizayssa bessees pude baggara qasseka dunkane masatiza keeththe dizayssa besses.

Hayssan gadey omarsa saatekko qasseka daro asati woykko qoodan daro asati uttidi deettes izata sinthen gita ukethi yiidinne uttidayssanne ukethaza bolla mashshay dizayssa.

Issi addey dhale keeththe biidi dhaleza imma gin issi indiya dhaleza xaafada immashenne bira qanxishashe dizayssa bessees,

Haysan qaseka Gita Gita asat loohida asat woyko salaxanida asat sinthen dizayt eqida. Ha eqida asatappe darot manaxire wothidinne dunkane guye adhid dizaysa beses.

Issi kifile giddon gede usupun gidiza asathi deeththes; ha usupun asappe issiniya gaden uththada de7ishin he uththada de7izaarippe dumma dumma ogera imeththiza thimirththeza kaallishe deeththes.

Hayisan payatetha ketha woyiko akime kethada gidayisadan garisara issi kifilen wulay doyet utides ha wulaza sinithera duma duma wodey ehida mashiney ehizayisane dhaleti karitone dizayisa beses

Issi gita kifile gidon asati madadara oyde bola uttidinne bezi koshizza tara woyko be sate nangidi issi othana mishes beta woykko bessa nagishe dizzayssa besses.

hayssan issi kifile giddon keeththezi hayssa labiratoori giidi ingilizethon nu xeeysizayssa mala daro daro dhale dumma dumma meisheta ooththiza kifilen issi addey eqqidayssa bessees

hayssan nu beyishin issi macase giddon kumetha qamisa may7ada eqqadus hanko heedzdzu addeti wureqete oykkidinne gita uketha woykko hayssa wode daaboza bolla mashsha woththidi dizayssa bessees

keehi dhoqa asati woykko gita asati dendi eqqidinne saketiza asi diin issi uray oykkidi addeza dishin aaway kushe micidinne woossizayssa bessa

Hayssani qasseka asati marka waraqata issi macanara nam'u addera oykkidi eqqidettes ha markawaraqatazikka macanays imettizayssanne gallassazi ufayssa gallassa gididayssa bessees.

Hayssan issi aaya gashe naay saketin ha gashe naaza akimeso efadanne akamison dashe caala aawara gaada izas koshshiza quma immashe dawus.

Hayssan qasseka gita gibbey dees ha gita gibbeza giddon gita gibbeza sinthera qasseka tapellay dees dhoqu gidinne kaqettidi dize ha tapellaza sinthera gashe nayko dibizayssa besse.

Hayssa nuso gaammo dere asa keeththethohistidinne ginben keexxidi wothidayssazii qasseka hayssa maataninne mithannu keexidayssa masatidi injetidinne lo'idi deettizayssa.

Issi dhoqqu gii ekiza denbbe biitay de'es ha denbbe biitaza dere asi corattti ekizayssi keziddinne duuhoththo hiisitidi zara bokkizayssa besess ha zarazika adhdhi adhdhidi dizayssa qonccises.

Hayisan gamo dere asay ba woga mayo mayidi dunguza qophene bothara salo mala qalamera diza guyera daro asa ba guyene salipisidi ha nuko yizayisa bees

Hayssan qasekka aresse away manaxire ayfe bolla woththidi izettika nu kilile ayso aawa daanna kabada xala'o naakko he aawati kaame giddon uttidii ha xellizayssa besses

Hayssani oge lanqeni keehi gita pooqey dees ha pooqeza garseni tophiya bandiraynne hara dere bandiray ichachi eqqidi dizayssa bessees.

hayssan qasseka keehie gita gita asati zoonen woykko kililen ooththizayti ha garsefe ziqafe pude daraja dhoqa kezidi ha nukko simmi xeellizayssa bessee

Ihihayssan qasseka issi aaway ba naas izi goobidinne woyto demmin woykko issantho deeththa demmin izas nam'u addeti eqqidinne woyto immidayssa bessees

hayssan issi gita aaway ha sintha adhidi puute tokkizayssanne ha aawuza guyerakka qasse gita gita asati arada biittan puute tokkizayssa bessees

Hayissan Gita Gita asati tamaridayitta be timirte gujanna gii tamari ungidd anjetidappe guye be oththana oththos qala gelizayissa besses.

Hayssan qasseka asi be ooththiza ooththo iza bolla suuren oykkiza gitta maxaafa masatiza waraqaatay dees. Ha waraqatazikka gede qoodan tammufe bolla gididayssa.

hayssan qasseka issi bessan issi timirte keeththe masatidi ekkiza bessan asati uttidinne poolisetikka dere asatikka shiiqi uttidi be mastasha bolla beyssa be qofa xaafishinne tobishe dizayssa bessees

hayssan madireke sinthen macana yelaga macana woykko gela7oy eqqadanne mayken haasayishin harati haara uttidinne anjos gakkida woykko anjettiza tamareti siyizayssa bessees

hayssan be ishin gita asati deettes loohidayti woykko tamaridaytinne sinthe bidayti madireke sinthen eqqidinne waraqata issino issino ba kushen oykkidi kushe salo wacistidi eqqidayssa bessees

hayssan aykko misiley woykko aykko pootoy deenna gizayssa ingilizetho doonan xaafidinne woththidayssa bessees haray qasseka beettiza miishe deenna

hayssan issi dalga kifiley dees ha dalga kifilezan hayssa kooshe dhoqisiza miishe gede simmidi dizayssanne aykko asi baynta daro oydeti deizayssa bessees

Issi gita aawa daysse hayssa asati tamari ongidi anjetishe be ufayssa malata woykko be waraqata be dhoqisida malata bessanas mayiza woga may7o may7dinne mayken haasayishe dizayssa.

Hayssan gita keehippe lo'iza haahon eqqidi xeellishi lo'iza keeththey dees pooqe keeththe ha keeththeza ogera ha baggara qasseka keeththa garsera dalga oge dizayssanne keeththezi dhoqa gididayssa bessees.

hayssan oge lanqe dere asay issifetetha ooththoy dichikko giza qofan oge lanqe attumaynne macay caalatikka natotikka pittizayssanne ooththizayssa woykko geeshshizayssa beeses

Issi na'ay dess ha issi na'aza sinththen daaro do'ay hayqqidi qolletidaysa malla ashoy dess ha ashshoza giidon na'azi xuugunidinne iza giido xeeliayssa besess.

Hayissani daligga oggey desi oge bollanika macca nayiti buratane woyiko itta mishata denithidine gareni cani eki yidayissa bessesi

hayssan qasseka daro asati kezidinne maca naytikka attuma naytikka oge lanqezi buurattidayssa ogezappe hayssa fistaletara iita miishatara dizayssa pittishe deettes

Hayssan heedzdzu heedzdzu wodey ehida kaame masatiza ayti heedzdzus gandigaretidinne oykketidi dizayssa bessees ha kaametas ha guye baggarakka mith keehi diccidi dizayssa.

daro asati gita asatinne tamarida asati ba heera geeshshanas giidi oge bolla wodhdhida buurata denthana giidi kumethi wozna woththidinne pittishe dizayssa bes

hayssan gadey dees hayzidi oge masatizayssi asi daro iza giddora hamuttonta oge bolla iita miisheti de7izayssa ha iita miishetaza caanidi denthanas giidinne shiishshizayssa

daro asati oge bolla kezidi poolisetinne giddo asati oge bolla de7iza danos gaththiza iita dhubiza miishata denthizayssanne heeraza geeshshizayssa bessees

Hayssa dijitale matawokasi asati mazagabettizayssanne koyro ootho polizayssa bessesi. Ha oothoza oothishe issi asaza kusheyi maashine bolla shemppizayssa bessesi.

Hayissan nam''u macanayiti biro giddonni uttidi izetappe gedera qase daro komippiteretti nne issi caala awayi utti dishshinni nam''u macati issa issa giddon tobizayissa besses.

Haysan issi attama na daysi woyko issi addey na ayfeza bolla manaxire wothidays tamareta ba sinthan uttisidinne kompiter xam'idinne besishe dozaysa besses.

Hayssan tsuufee hayzidi hari haahora xeelllishinne hayssi hayssa ges gin nabbabanaas guuththo karxxiqida tsuufee xaafeththidinne laxxafeththidayssa bessees.

Hayssan qasseka gede paydakko giza xuufe xaafi bollara woththidinne payday mataweqay woykko payda metaweqay asas keehi go'i mmizayssa qoncisees.

Hayssan dijitalle woyko paydda metawoqqeey goyzzassa pattidi ekanas ewoykko qoffa ekanas giza xefay xafetis..

Issi attuma na'ay galal'o masatiza koote mayidi waraqata xeellishe de'izayssanne ba sinthen haaththe utisi dizayssa bessees.

hayssan qasseka payda armay dees ha fayda armaza garseni dijitale woykko fayda metaweqeya oykkidinne giira asi ciggana mala gizayssa kumetha kiita aaththizayssa bessees.

Haysan issi karetha ida badala gidoninne kehi lo'idi dolida badala gidon Eqidaysanne izi guyera pude daro kametti de'izaysa beses.

Hayisan gitta asatinee bonichetida asati buluko ma'idine eqin ha bulukoza ma'idi eqiza adezi qasika gondalen xanibaro harati oyisethin oyikidaysa beses

Hayisan qasika tophiya kosha minstere dokteriya ahimede abbyi issi maca'se diyarira salamitidinne imate iza gididayisa erisanas ha hasidage erises

hayssan qasseka gaammo dere asay gita gitatinne tamaridayti macaynne attumay dunguza may7idi silke xam7ishinne ha xeellishe de7izayssa bessees

nu dere gaammo dere cimati be para lo7izayssa bolla koori togi uttidi qasseka ba kushen alanga oykkidinne be gaabe heera haara yeggi may7idinne woykko shshasha bolla yeggidinne kushe pude salo wac histidi xeellizayssa besse

hayssan gammo asa masatidinne gammo dere asa woga qoncisanas gammo dere asati cimatinne tamaridayti eranchati gammo woga may7o may7idi eqqidayssanne salantizayssa bes.

macanne attumati hayssan gade goydi be goyda gade siyafe phedhay yeddana mala biittaynne phedhay dummatana malanne ikkisana mala tiisishe dizayssa bessees

Hayssa gammo dere asay gammo giddon metoti medhetishin birshanas woykko ooshshi medhetishin iginthanassinne yelagata dochisanas be go7ettiza cilila maata oykkidinne bessizayssa bessa.

Hayssan qasseka oge lanqeta yegaxiso ooththoynne qasseka meqeretida zarata woykko hayssa diishe nu gizayssa giigiso ooththoy oothsetishe dizayssanne pude baggara kaameti ogen eqqidayssa besseS.

hayssan worqe shuchcha masatiza miishe muumi ekkizayssi woykko mulu muqe shuchcha masatizayssi gaaththan beettizayssi woykko worqe masatiza shuchch uttidayssa bessees

Hayssan daro asati woyiko cora asati ceegatinne yoogati uttidinne kumetha mayo mayidi beyssa xaafishe tobe tobetizayssanne akeekizayssa bessees

hayssan badalay keehi lo7o dolida bessan gita gita asatinne sinthe bidayti timirten hakki bida asati eqqidi xeellizayssanne izeti badalaza bessizayssa bessees

hayssan qasseka mishiro abbe bechira giidi issi aawa caallidi ekkizays hupheykka puulu midayssi haasaya hasayishenne qofala meretishe dizayssa bessee

daro timirten aadhdhida asate woykko sinthe bida asatinne gita asate uttidinne be hu'e bolla hayssa salo mala janxila oykkidinne tobe bolla de'izayssa bessees

gadhati ekkiza bessan gita gita woykko ordi ekkiza asati badalay dolidinne garsera beeppe amaatay dendo gizayssa bessiza badala giddon eqqidinne pooto dendizayssa bessee

hayssa nii keehi dalga ogey dees ha ogezappe hadirsa baggara gita keeththey deees asati qasseka gita asati asati daanna kabbada xilawunentara giidinne eqqidayssa bessees

hayssan qasseka gita gita asati eqqidi deettes izata giddon issi macanay de7awus sinthen gede eqqidinne hara haasai'iza asi dizayssa mala histidi xeellishinne akeekish izati dizayssa bes

Hayssan nam'u karetha kumetha may'o may'da nam'u addetinne hara macasatara giidi eqqidinne daro asati lanqera eqqidaytara tobetizayssa bessees.

Hayssan hedzdzu maccasatinne nam'u attumati eqqida issinozi arise attuma nazi issi mishe oyikkidi bessin hayssi azi gididako gizayssan isay issa giddon xinatetes.

Asati oydde gididinne gita keehi gita jandila be hu'e bolla oykkidi iray bukkiza wode mabe makina guyen essidinne silke xam7ishe sinthe izayssa bessees.

Issi polisey issi keththa karen eqid dizayissanne ha polizezaa guyera qase gashshe nayiti wula bolla eqidi dizayissa besses

Hayisan qasseka issi yelaga dayssi mayke oykkidinne ginxo nababizenne kara xuufe nababize gizayssa bessees hayssa qasseka guyera uttida asati ezigishenne akeekishe dizayssa

Hayissan poliseti dumma dumma dumma qalamera dumma dumma malkera diza mayo mayidinne issippe shiqqiddi de'etees.

Hayssan issi poolise orde dayss aduqidi ekkizayssinne laxoy be sinthen hayssa kooshe dhoqisiza miisha wothidinne ha xeellizayssa bessees.

Aiihayssan oge bolla macanne attuma tirafiketi deettes ha tirafiketikka be kushen guutha dhuddakallo oykkidinne heera makinay yishin zoretizayssa besse

Ha bessan nam'u dumma dumma qommo woykko salosa may mala may'o maydayti poolisetinne qasseka heedzdzu issi mala may'o may'dayti uttidinne gede xeellidinne asara tobizayssa.

Hayssan issi kifile giddon kumethan qoodan dariza pooliseti uttidinne bees koshshiza miishe bolla tobizayssa bessee.

Hayssan daro asati woykko qoodan cora asati uttida polisetikka deettes. Hara qasse giddo asatara giidinne uttidashin issi addey denddi eqqidi izatara tobiza issanne tobisizays.

Hayssan qassekka mishiro Adaanech Abebe geetettizaara besinthen wothada manaxxire woththada haasa7a bolla de7izayssa bessees.

Hayissani qasseka oratha ogge woyiko toho oggera assi gede bidaysanne pude baggara darro kethayi darro bessa oyiki utidesi

Hayisan qasseka macasati issi bessan ketha garsen ketha lanqen gita mitha haythey duge dosh korgi wodhdhidayssa garsen eqqidinne mayettidi dizayssa beses

hayssan gita gita asatinne timirten haakki bidayti xeellanas lo7izayti si7i gi uttidinne madirekeza gede xeellishe qofa kaalethiza ura ezgishe dizayssa

Issi gita aawa dizay dizayssi issi gita aawa dizayssi wodebateththa woykko hayssa wodeza gudda bolla woykko wodeza hanota bolla tobbisizayssa bessees.

Haysa qaseka Tophiya kusha ministeri dokiter ahimede abiy gidine haysan lo'ida asati eqidi woyko tamarida asati dizaysa beses.

Hayssan qasseka issi iddi legizayssa pude hu'e bollara xuufey dishin nam'u addeti yo'o woykko qofa issayssara laamerettizayssanne marshettizayssa bessees.

hayssan daase mala keeththey beettees ha daase mala keeththeza garsen wodey ehida matha kooththe woykko ha'i wode matha koothey gede usuppun gididi dizayssa bessees

hayssa ni gita gita lo7iza asati xeellanas lo7iza asati dere bayrati woykko gaammo dere bayrati cimati ba dunguzanne ba xambaro lo7iza may7ota be gondale oykkidinne be woga bessizayssa besse

Hayssan keehi gita gita asati uttidinne haaththeka xillo haaththe be sinthan woththidi maykekka be sinthan tokkidinne qofa laameretishe tobe bolla dizayssa bessees.

Haysan issi bessan issi kifile lanqe shiqidi daro mac'c'a nayti isi isara ichachchu ichachchu gididinne tobizaysanne issipetethan be othana oso zoretizaysa.

Gidora ogey des piderane dugera mayo suqe detes ha mayo suqeta sintara duma duma mayoti kaqetidine de'izaysa beses.

Hayssan qasseka issi gita pooqey dees. ha gita pooqeza garsen duge baggara daro asati salfeti eqqidinne pude pooqeza xeellizayssa bessees.

hayssan qasseka ogey ooratha ogey dizayssawoykko toho ogera asi killida duge xeellishin garsen gitta shoorey shuchchara de7izayssa

Haysan qaseka issi kifile gidon tophiya Bandra masatiza qalamen ayko mishet oothet dizason Gita asat tobizaysa dalgan beses.

Hayssan oge des ha ogezikka duge baggara oorathi gididi woykko xuray diza oge gidishin pude aspalte bolla makiinatinne asati salpethi dizayssa besses.

Hayssan ogge bolla kaamay dess ha kaameza giddope issi kaameza diddoppe daaro asati gede heezhzha gidiza asati wodhdhishe dettes issi kaamezappe maadiza na'azi wodhdhizayssane kaamezi doyya diizayssa besses.

hayssan giyay dees ha giyaza giddon dumma dumma sawo woykko kath sawusiza miishetinne barbareti donotinne apileti gujanka muuzetinne dan7o unka unkoti dizayssa bessees.

keehi dhoqu giidi ooththettida lo7o keeththe masatiza daasa garsan issi issi eqqida miisha bolla shuboy mabrate shuboy qachettidi de7izayssa woykko sooketey de7izayssa

Hayssi qasseka issi addey pude mitha bolla kezidi he mithazikka hayssa maburate shubo geetettizayssazi iza bolla daroy waaxetidayssa gidishin addezi maburate shuboza qachana kezizayssa bessees.

Hayssan ta beyishin giyay dees ha giyaza giddon dumma dumma aypayfeti deettes donotikka dhiyadhidi deettes kumeth maanas bessiza miisheti dizayssa bessees

hayssan daro asi dees ha daro asazi issa issa giddon tobishe bees gelidayssanne gelontayssa oychanas gede kushet kessidinne oychizayssa bessees

hayssan qasseka keeththey heera haara dees ha keeththeza karen woykko keeththeza wulan issi naay jarkane bolla uttides harati dumma dumma shuchchata bollanira uttidinne ha xeellizayssa

Hayssan qasseka heedzdzu macasati sinthera naa idimmidi deettes hessa mala qasseka goyrakka idimmidi macasati deettes he macatikka keehi lo'izaytanne gashe naytikka adda duude gididayssa besa.

Hayssan qasseka issi dilddiye woykko zokko masatizayssa bollara bida birata oykkidinne daro asati eqqidayssanne ha nukko xeellizayssa bessees.

Hayssan issi addey para togidi adarsishe haa yees addezappe dugera issi poolisenne addezappe pude baggara qasse guye baggara hara poolisetikka daro asati eqqidayssa bessees.

Dembattidi ekkiza bessan hayssa yanxila masatidinne aykkoy kammi oykkidayssi dunkane malay dees ha dunkanezappe gede baggara qasseka maata keeththey woykko garsera qarxan youyidayssi dizayssa bessa.

hayssan issi macanay dunguza gaabe mayadanne gede ay gaze giikko oyddu tammu pultotakko giza xuufe be sinthen wothada uttadus

hayssan nam7u adussa lo7iza macanayti issiniya qoobe wothin issiniya qase manaxire behodhe bolla wothada ha nuna miicishe xeellizayssanne ufayettishe uttidayssa bessees

issi heeran giddon maatara cupu giidinne pude dhoqu gidiza zumay dees hazumaza lanqera asasoyka keeththeti dumma dumma goyettida bessati dizayssa bessees

hayssan beettizay keehi dalga woorakko ha dalga wooraza giddorakka aykko pacey beettonta kumidinne sipi giidinne mithi dizayssa bessees

Haysi qaseka ogge lanqeni eqidinne duge guyeza xeelushn giddo ogey woyko toho ogey dedi. Haakid worayinne bosheti ekida biitay dizaysa beses.

Issi adeyi aduqqi ekizayissi micishshe ogee bolla sinththe adhdhidi eqqidessi adezzi eqidayikka zokko bolla woyikko dilidiye bolla eqidees .guyera hara adeyi photo deniththishshe dizayissa besees.

Haysan kaseka mithi keehipe haysa xiida mithi masatizaysi daridi diza besara daro asati haysa dunguza sharbe qool'e bolara yegidi ha sinthe yizaysa beses.

hayssani gede guye baggara woray dizayssa xeellanas lo7iza cililidi ekkida mitha haythati de'izasura ha baggara qasse shubo adireda woykko shubo kesha daggizayssa bolla nam7u laggeti ba woka pashikisanas woykko ufayettanas eqqidayssa besse

hayssane haaththay dees haaththazi hayzidinne urqara walaketidayssa masatishe qasseka cillidi ekkees iza giddora issi macasiya liimizayssa bessees

Hayssa nam7u lo7iza macanayti woykko geela7oti uttidinne issa issara miicizayssanne ba wozna pashkisizayssa bessees.

Hayssan bosheti ekkiza bessay dees ha bosheti ekkiza bessaza bolla qasseka shaarloy dees shaarloza giddora haaththeti guth urqati ekkiza miishati di'izayssa bessee

issi bessay dees ha bessazi ha7i xeellishin keehi malalisizanne lo7iza bessa gidishin nam7u keeththey oshachcha baggaranne hadirsa baggara lo7iza adusse keeththey deizayssa bessees

hayssan gaammo dunguza mayosqoobeynne sharbey deees qasseka hessi kaqeti dishin issi addey hayssa be wogaza bessizayssa ufayettishe mitha garse eqqidi ha xeellizayssa bessees

hayssan woray dees ha woraza giddora guuthu dalgi ekkidinne biza gita shoorey dees ha gita shooreza giddora hirki bishin xuummi ekkiza bessay dizayssa bessa

dhumattidi ekkiza bessan xompe issi bolla shiishshidinne asati xuugizayssanne dhumay asata ayfe bessontayssa xompezikka xuugetidi wurishe dizayssa bessees

Cala asatine yoga asat issi besan utidene isoy isuwara qofa gagotetha medhishene qaseka tobishe de7izayisa beses.

Hayssan qasseka daro asati uttidinne eqqidi dishe issa issa waraqata xeellidinne tamarsizayssanne akeekisizayssa bessees.

Hayissani qassika namu'u macca nayiti utidi detesi ha macca nayitape issiniya dona bolla masike wothada kompitere be sinitheni wothada xamiphashene nayita tamarisashe besesi

hayssan qasseka caala aayo dayti waraqata oykkidi eqqida hani baggarakka caala aayti uttida issi naay komputeren uttidinne naytanne caala asata tamarsishe dizaa

hayssan qasseka kawo dooriza asati mazagabettizaso giidinne kawo dooro mizige bagiza xuufey des lanqera iza sinthera kaassanchati salfetidayssa besse

Hayssa ni qasseka nam7u heedzdzu asati uttidi deettes ha heedzdzu asatappe sintheranne guyera tamare nayti deettes ha tamare nayta issi issi miishe bessishe izeti dizayssa bessee

Hayssan qasseka guyera qeeri nayti eqqidi deettes sinthera qasseka be woga may'o maydaynne caala aaway uttidi massaran ha xeellizayssanne hinkoysi qasseka komputere beyizayssa

mitha garsen makinay aadhdhonta toho ogen issi macasaya komputerera uttada be sinthen caala aawa utissadanne lanqera harata eessada issi issi miishata izetara gaaggizayssa besses

toho kuwaase kaasanchati attuma nayti kuwaase balen gelidinne kuwaase kaayizayssanne issi kuwaase kaasanchappe nam"ati kuwaase marshizayssanne harati eqqidi xeellizayssa bessa.

hayssan kuwase balen nayti kuwase ka7idinne xoonin naytas be immana woyto asati ekkidinne gede sinthe bizayssa bessees asata giddoppeka issi niya macasekko.

kuwaase balen kuwaase kaasanchati woykko doho kuwaase kaasancha attuma nayti nam7ati gulbatidi miicizayssanne hara nam7ati qasse izata simmidi xeellizayssa bessees

Haysan ta beyishin kuwase balley dees. Ha kuwase balezan nayti attuma nayti kuwaseza ka'ishe kuwasa marshetishe issoy kundidaysa besses.

Hayssan qassekka kuwasse ballen kuwasse ka'shshe nayththe gedde hadirssa baga oykkid aththuma nayththi bizayssa beesess.

Hayssan maca naya kuwase kasanichati cililo kalise atidi ba camane kareta shurabe zo'o danchidi ziqqi giddi kuwase gelana gishe poto denidishe beeses.

Hayssan qasikka kuwase kaasanchati ba kuwaase ka'ishe issade goole gelisin woykko kuwaaseza biidinne shoccidi goole gelsin ufayssan izati shiiqidi idimetidayssa besees.

Hayssan kuwaase kaasanchati kumethi attuma nayti galal'o sure dancidi woykko qonxa dancidinne be caammakka aaththidi bollara booththa shurabe may'dinne kuwaase meeda woykko kuwaase bale gelizayssa bessees

hayssan qasseka kaasanchata masatidinne attumaynne macay be kaa'idi pe'idayssa ufayssa bessishe pooto dendizayssa bessees

hayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezani kuwaase woykko toho kuwaase kaasanchati attuma nayti kuwaase ekkana marshettizayssanne izeti kuwaasa ka ishe kundidayssa bessees

Hayssan qasseka issi maxaafetho giidi uttida mashiney dees iza sinthen qasse hayssa pileeshe asas gizayssa mala qasseka sooketey iza giddon gede gelidi elektronikise woykko komputerera gaththiza miis.

Hayssan asho shokkishe woykko shooqishe mehe bollafe galbaza qaaridinne sekko lukandas giigissishe mitha bolla woykko shubo bolla qaaphidayssa bessees.

hayssan bira ha kessiza maashiney bira killira woththidayssa ha iza masatissidinne koppissidi kessizayssa bessees.

Hayssan qasseka giitta maqase giza miish hayssa maqase giidinne nuni kase wodey hu'e qanxanas hu'e woykko ithike qanxanas nu godettiza miishezi gitatidi geettees

Hayisan qaseka issi silike tamanne nam'u satenne oyidu tamanne ichachu deqiqa sate gidiayisa besishe ha xekishe des issi qase hayisa samisinge engilzetora giza silikezi gede simidi dizayisa beses.

Hayisan issi sate e karetha sate dees ha karetha sate eqidi dishin apun sate giko tama na'mu satenee na'mu tamu deqeqa gidana gidaysa beses

hayssan qoodan daro hayssa oge goyiza kaame masatizayssi pude dhoqu histi histidi be izara biitta ekkiza issaza woykko goyiza masaraza dhoqu histidinne eqqidayssa bessees.

hayssan hayssa beni gashe silkeza masatidi ekkizayssi nam7u tammanne nam7u paydoy iza giddon miida laand giidinne hu7eza bolla xaafetti ingilizethon uttin dizayssa bessees

Hayssi qasseka aykkoy bayndasokko ay gize xuufezi gikko baadokko pootoykka deenna hayssi pace bessa ko gizayssa bessees.

hayssan issi saaxine masatiza miishey dees ha saaxine masatiza miishezikka woday ehida teknoloje woykko hayssa issi miishe koppis didinne iza masatisi kessiza miisha bessees

Hayssa dumma dumma mashineti dumma dumma hayssa saate masatiza anne woykko hayssa metire senti metire giza miishe masatizayti xaafetidi woykko saalettidi diza issa besses.

Haysa qasseka issi kifile giddon asati dullata/tobanas uttida issta issi issi assa sinthan haysa wode kompiterezi dizaysa beeses

Issi naay sinthera hare goochchidi gede qoodani ospun gidiza jarkane haaththe duuqidinne caanidi ehizayssanne nam'u nayti guyera gaareza sugizayssa bessees.

hayssan qasseka issie elektirikaale giidinne ingilizethon xaafettida miishe gitta miishe doge bolla uttidi dees pude baggara qasseka keehi worqa masatizayssan ooththettida pooqeyde izayssa besse

Haysan qaseka kaame masatidine haysa wode kaame gido agontaysi qaseka kareththa qalamenine giddon guththi zo7i ekizaysan oosetida kaamey eqidaysa besses.

Hayssan asppaltey gelontta ogey de'es ha asppaltey gelontta ogezara kaamey wolqqafe bolla caani ekkidinne ha yishe dees ha yiza makinaza qasse gede asati gede guye sugishin bettees

Hayisi qaseka salo mala qalamera deiza makinay nusi zoko zaridi eqides ha makinaza guyera makimas emetiza guye payidoy deizayisa beses.

Hayisan qaseka hayisa bira oyiketida pirojekite masatizayis xupera xapetidine dizayisa kethi gidon dizayisa denibason beses

Hayisan qasika gare bolla issi karetha kumetha mayo mayidi na,ayi ha madabarera ayiko misha qachidinne ca,nidi hametidayisa besees

Hayssan keehi tsellin lo'iyza garssen duge mastote waciza issara ogezikka kifile giddozikka lo'iyza keetthe garssara daro asi gedenne ha hamutiza issa bessees.

issi kaamey ha worara diza ogera issi kaameyees kaamezas hu7e bollara pude kezidinne issi attumanay be silke xam7ishe haa yees yishe makinazi eqqin nam7u caala asati iza bolla eqqidi deet

Hayssan shegere makinati woykko kaameta giya giza xuufey amarathora nne ingilizethora xaafettidi bollara deishin keehi lo7iza qeeri makinay uttidayssa besse.

Hayssan qasseka gita keehi baase geetettiza makinazi nam'u sora wulay dizayssazi dees pudera qasseka ha nuko baggara harey haaththe caanidi nam'u naytara bizayssa bessees.

hayssan ta beyishin ozera uuthi dees pudera qasseka telebezine diisheynne is keeththa sinthera mithi dizayssa bessees ha baggara qasse kaamey dizayssa

hayssane asati hayssa mexete masatiza miishe oykkidinne issa issara xeellidinne izeti izappe tamarizayssa bessees

hayssan xeellanas lo7iza oorathinne hugezi qasseka keehi haaththe masatidinne lo7iza keeththey keexettidi qeqqi gi dizayssanne issi addey girgida mata eqqidi dizayssa bessa

Hayssan qasse nu beyishin dugeranne pudera pooqe keeththey dees ha keeththazas giddora ogeeda giidinne shempi ekkiza bessay diza sinthen ciishay de'izayssa bessees.

Issi quma keeththi masatidi ekkiza Karen shemppanas karez keehi geyiddi loo'iza keththey dees,ha keeththeza Karen aykko assikka bawa.

hayssan qasse keehi xeellanas lo7iza gita keeththey pooqey dees ha pooqeza sinthen duge bagga keehi cililo maatay toketidaynne xeellanas lo7iza daasha mith de7izayssa bessees

hayssan issi keehi gitanne lo7o wodhiza keeththe sinthen karezi keehippe lo7iza oge masatidi geeydi dizayssa sinthen daro asati salfeti eqqidayssa

keehi lo7iza heeran hayssa ayfaypete guyera aypes go7iza mitati diza bessan cilili ekkiza bessan gita gita asati ba kushe idimmidi eqqidayssa bessees.

Hayssan qasseka issi timirtte keethe masatiza daro kifileynne daro masttotey diza kifiley oothetti diza keethe dee ha keethazas gede sinthe baggara qasseka keshe bolla mithati dolidi dizayssa.

hayssani qasseka yelaga nayti deettes ha yelaga naytappe issi nozi loome be kushen oykki uttidinne harata aykko malata izi bessizayssi beettees

hayssan issi dhoqa deeththa timirte keeththa armay woykko wonago yumberesti giza armay si7ilettidinne de7izayssa dalgan bessees

Hayssani be timirtte tamaridi onggida tamaare naati be kareththa qoobe woththidi ,be woga mayo mayidinne ciisha kushshen oykiddinne uffayssa qonccisizyssa bessees.

hayssan aykko malatay woykko aykko pootoy woykko misiley beettu wagizayssa ingilizetho xuufen xaafidinne wothidayssi dalgan beettees

Hayssan xaraphe bessees. Hara ha xaraphezaza bolla waraqaatay dizayssanne xaraphezappe gede baggara asi uttidi de'izayssa bessees.

Hayssani tomphiya giddon yelettida tamare giza xuufey dees ha xuufezappe bollananne garsera heedzdzu heedzdzo asata poto bessees.

issi hu7ey bo7ati ekkiza aaway booththa koshe kumetha shurabe mayda aaway ha simmidinne be kushe gardi woththidi haasaya hasayizayssanne ezgizayssa bessees

Ollascaneeshayssan qasseka tophiya bandira masatizayssa hayssa asati kuwaase kaa'i kezidinne ekkiza woytoza masatizayssa heedzdzu macati oykkidinne ha nuna bessizayssa bessees

hayssan tamareti woykko tamarishe dizayti deettes ha tamareta gita gita asati uttidi tamarizayta issi adde dendi eqqidinne tamarsishe dizayssa besse

Issi keehi dhoqu gi ooththettida gita pooqe garsen oge lanqen daro asati eqqidinne gede soo baggara tamarsiza asa xeellizayssanne akeekizayssa bessees

Hayssan keehi giitta biratani xallala kexettida keththenne pooqetta qasekka giddora dumma dumma tuubotara gididinne waaxettidi de'iza kethttheta besses

Hayssan qasseka ooratha oge ooththetishe dizayssanne ha ooratha ogezi ooththetishin asati kaalli xeellana bessiza asati kaallidi xeellizayssanne ufayetizayssa bessees.

Hayssan ogge lanqqen qasekka tiraffikkey eqqides gedde simmidikka adde gittayi dayissi eqqides mottoreyi gedde bizayissi giddon eqqidi dizayisa besses.

Haysi oge lanqeni Kase kexetid gitta gitta ketheta zaaridinne izetape laalizaysinne yegalixisanna giidinne giigisizaysa besesi.

Buru oorathi oosetishe diza dalga ogezi xurane urqatizi dizaysa beses iza lanqera kase pooliseti eqidi dizaysa beses.

hayssi ooratha ogekko ha ooratha ogeza gede sinthera zumati ekkiza gadey dees ha ogeza bollaka xuraynne dumma dumma buurati dizayssa pittishe dizayssa bessee

Hayssan wora giddon qasseka hasyssa oge goyiza woykko oge baasiza kaameza malay eqqidi gam7izayssi dizayssa bessees. Ha kaamezakka lanqqera mithi kammizdi dizayssa.

keehi dalga ogey dees gadey gede tammanne nam7u saate gidiza saatin ha dalga ogezikka dhumi dhumi bishe dees lanqera qasseka xurattiza ogera asi hamotishe dizayssa bessees

Hayssan tabeyishin qasseka gamma zoone tiranisportenne ogelimaate kaaloda giza xuufe bollan uttin garsen daro asati uttidayssanne eqqidayssa besse.

Hayssa ni qasseka kase ooththeti eronta ooratha ogey ooththettizayssanne gita gita kawo ooththanchati kaalli xeellizayssa bessees ha ogezakka kamey ooththishe dizayssi qoncekko.

Hayssan qasse ingilizetho doonan xaafettida xuufey dees ha xuufezikka aygize giikko aykkofootoy deenna hayssan aykko misile qoncerenna gizayssa bessees.

Hayssani qasseka ooratha bomba ooththi kessidinne ha ooratha bombaza duuqi beyishenne uyishenne mecetishe gita gita asati deizayssa bessees

Hayssi qasde aykko pootoykka aykko misileykka baawa gizayssa pace bessa bessees.habessazani aykko pootoy baawa gizaaro bessees.

Issi Keehi ordi ekiza haysa haathe tubo gadera pude dhoqu gi oothetida daraja bolla utidaysa besesi , ha tubozasi mirqiza besazika qoncen dizaysa beyo.....

hayssan daro gammo dere asay gammu woga malatiza may7o may7idaytii gita gita asatinne bonchettida asati bomba doydinne haaththefe uyizayssanne mecetizayssa besse

issi gaden biittatidi ekkizason issi haaththey izara goggiza tubboy dees ha haaththey goggiza tubbozikka keehi orde gididayssa bessees

Gita gita keehi gitanne dalga gidida haaththe tankerey dees ha haaththe tankerezappe ha sinthe baggara booththa carqey salo mala qalamera giddon tiyettidayssi kaqeti dees.

hayssan ooratha haaththe woykko bambay ooththetin ha ooratha bambaza gede bagga muuzenne gadhan keeththe heeras gadha masatizayssa keexetti dizayssa

Hayssa ni addedayss karexidi ekkizayssi haaththe gaden qolidinne beyizayssa woykko ooratha haaththe ooththettidayssa ooththizene gizayssa izi beyizayssa bess.

Hayssan qasseka issi maashini masatizayssi girgida bolla aadhdhi aadhdhidi hayssa dere besseza karta mala misileti misileti saalettidinne laxafettidayssa bessees.

Hayssan qasse aykko pootoy baawa giza xuufey xaafettidi hara lanqera woykko gaxara hara hara malatati bayndayssa bessees.